Ashibiti ni ka so zi sunsuuni ka ye liiga sabinli ka o tooni ka so zaya ka ye liiga piɛlli ka so mokuri sabinli ka so doya ka pili chinchini zɛɛ zɛɛ ka so o naba tooni ka ye liiga chichɛra chichɛra ka so ziya ka laɣiri yuuni na dukpuni maa ka di yɛ dukpuni piɛlli.

loori piɛlli n ʒɛya ka niraba bɛ di puuni ka gbuɣuma ayi ʒɛ loori maa tooni ninvuɣu so ʒi loori maa ni ka yɛ liiga piɛlli ka pili kaapu ka tihi ni mori piɛ n gili loori maa

Niriba n zaya ka so ye liiga tankpaɣu m pili zipil'ʒnuɣuso o luɣuli so zaya o bi pili zipiligu o nyaanga boaɣasi nima ayi n zaya so za di gbini di tooni sa niriba n zanzaya so ye liiga piɛlli n ʒɛ sunsuuni.

Paati paati nima ka so ye liiga piɛlli ka nyaɣi baaji ka gbibi tuuta ka niriba kongili o ka so ye liiga ʒee ʒee ni zaɣa sabinli sabinli ni zaɣa piɛlli ka so ye liiga chichelisi chichelisi ka nyɛ paɣa.

Niriba n zaya ka gbibi gaɣa ka so be tooni n kuriya ka toori kom ka so za o nyaanga ka ye liiga ʒee ka so za nyaanga na ka so mokuru sabinli ka gbibi gaɣa loori piɛlli ʒɛ bɛ nyaanga.

niriba n zaya ka so zaya ka yɛ liga piɛli kaso zaya ka nyɛgi bia bɛ tuuni ka shɛbi ʒɛya ka gbabi buku nima ka so zaya ka gbabi bia o nuni ka yɛ liga ʒiɛ ka bɔbi bɔbiga